N nyɛ bipuɣunsi ban yina n ti yɛri zaŋ kpa bi diɛma ni kaya polo ŋun bɛ tooni maa n nyɛ ninvuɣu so ŋun di ka bi zaŋ nam zipiligu n pilo o nyaangi nyɛla ninvuɣu so ŋun ʒiya ka gbubi cheek

Baanjira damgibu duu n bɔŋɔ ka a yi lihi din piliya ka ŋmani laa maa nyɛla binshaɣu zuɣu a yi yɛn ʒini n damdi baanjira ka dihi laa maa zuɣusaa maa ka di yihi kom na n ti paɣi baanjira maa damdi n bahi

Paɣa ŋun nyɛ Gbanpiɛli n ʒɛya ka bipuɣunsi mini bidibsi ban nyɛ gbansabila piɛ ngili Gbanpiɛli paɣa maa bihi maa nyɛla ban niŋ suhupiɛlli ka lara

N tiɛha binwola n nyɛ din bɛ foto ŋo puuni ka bipuɣunsi ayi ʒɛ n baɣa binwola maa n tiɛha ti mali leemu n mali mongu ni wotamilo ni applɛ n tiɛha binwola pam n bɛ foto ŋo puuni n ti pahi Alaafee

N nyɛ sarati ni niŋ sarati mii nyɛla binshaɣu din bi viɛla ka a yi lihi ka niraba bɛ sarati maa puuni n nyɛ loori ni ʒɛya ni zuɣu piɛlli ŋɔ nyɛla din wurim zaa ka niɛma mini ariziki bahi yɔli shɛli n do loori maa nyaanga ka pili doya maa nyɛvuli pohali mii shee n bɔŋɔ

Paɣa n gbubi bia ka kuhura ka di mii yila sarati puuni yino nyɛla ŋun ŋmaari viidiyo ka yino ʒɛya ka lara shikuru bihi n lɛbigi bi nini biri paɣa maa soŋsim shɛli kani paɣa maa nyɛla ŋun kuhuri ni nimmohi ka di wuhi ni o bia maa nyɛla ŋun faai siɣi maa

Daabiligu shee n bɔŋɔ paɣaba n nyɛ ban gbubi zimbihi n kohara ka zimbihi maa mii nyɛla ban bɛ taha ni a yi lihi dabba mini paɣaba nyɛla ban bɛ foto ŋɔ puuni

Dimaŋ niɛma kohabu shee n bɔŋɔ ka a yi lihi ka namda nim din mali viɛli viɛla ka di nyɛ binshaɣu din yɛn kpɛ nira napoŋ ni ka viɛla ka dimaŋ ka kpee namda nim maa mii bɛ pata paya ni bin zaŋ binyɛri shɛŋa golisili maa a yi lihi ti mali tana ka di gba biɛni

Ba mini bia n diri bindirigu bia maa nyɛla ŋun zaŋ bindirigu niŋ ba nolini ka ba nyiili ka lari deei ʒii zaa bindira bala bala mii gba bɛ teebuli maa zuɣu n nyɛ kom gba n bɛ gilaasi ni kobu ni n tamya maa

N nyɛ girada ni ʒɛya n gbiri tingbanni ka nirabaayi ʒɛya n gbiri tiʋgbanni ka gbaŋpiɛlli mii bɛ tankpaɣu maa zuɣusaa ka yɛ liiga ʒiɛ ka gbanpiɛlli mii so gba yɛ liiga piɛlli kom nyɛla binshaɣu din bɛ bi ni gbiri shɛli polo maa ka paipu nim mii gba tuntu n do dinni

gbampiɛla n-zaya ka gbubi takariti ka bɛ sabi binyɛr' shɛŋa bee n-sabi nambanima m-pa di zuɣu di wuhirimi ni ayirimo ka bɛ niŋdi maa

N nyɛ daa ka boraadɛ nima ni naazuwa ni alibarisa ka di bɛ daa maa ni paɣaba nyɛla ban bɛ daa maa ni ka zaŋ roba nim n ti suɣa

Paɣa n bɛ picha ŋo ni o ʒirila daguli ka daguli maa shɛŋa nyɛ birash din paɣari namda nima ni din saɣari zuɣu ni din polishiri namda o koharimi ni suhupiɛlli ka chɛ o bahi lari zaa

A yi lihi ban bori salima nim n boŋo bi nyɛla bin bɛ kom ni ka kom maa nyɛ din daɣi ka bi tiɛri kom maa bee n lihiri kom maa puuni n bori salima bee dalima shee gbambihi n nyɛ din bɛ bi sani ka yino gbubi ŋmanibuɣubili n yiindi kom maa ni o nyɛ salima

daabiligum ka bɛ zaya n-niŋdi maa ka a yi lihi niriba ata n-nyɛ ban ʒi binyɛra daguya yino nyɛla ŋun kpabi bia ka yino mi zaya dagu'kɔhiriba maa tooni ka bɛ mini o diri fiila ka lara

Kɔhimma shee m-bɔŋɔ ka paɣa ʒiya ka chinchina nyɛ paɣa maa ni ʒi shɛli zuɣu chinchina maa nyɛla din be payapaya bee balibalibu ka paɣa maa lara suhupiɛlli zaa nyɛla din ko n-gili paɣa maa ka o ʒiya maa

N nyɛ daa ka katayuu tinti n ʒɛya ka niraba bɛ katayuu maa gbunni n niŋdi daabilim ka nyɛ ka niraba chɛna ka moto nim biɛni ka loori piɛlli garita ka ninkurigu gbubi tangali mii ka pili zipili piɛlli n chɛni kubɛ maa polo

Loori piɛlli nyɛla din niŋ sarati ka niraba bɛ loori maa nyaanga ka a yi lihi ka bi zaŋ bin ʒiɛ n zaŋ tam palli maa zuɣu din yɛn wuhi ni yɛltɔɣa shɛŋa niŋda

N nyɛ tankpaɣu toobu shee di nyɛla binshaɣu din bɛ boɣali ni ka lora nim mini giraada bɛ boɣali maa ni grliraada maa nyɛla binshaɣu din toori tankpaɣu n niŋdi tipa lori maa ni

Kaya ni taada shee n bɔŋɔ ka a yi lihi bipuɣunsi n ʒi binyɛra ka gobi chinchina bi nyoɣu tariga n ʒi lo koriti ka piri namda shɛŋa din nyɛ namda dimaŋa

niriba anahi n-zaya yino n-ʒia ka gban'piɛlli pa gban'sabinlli bɔɣu ka o gbubi bia yino nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi kɔpu bɛ ʒemi maa m-bahila lari

Sarati n niŋ kpɛŋŋɔ ka a yi lihi loori nim n kpɛ tabi ni di mii nyɛla binshaɣu din biɛ pam ka chɛ loori nim maa nyɛla din wurim wurim ka niraba ko n gili sarati maa ni niŋ shɛli polo maa

Nyɛ tana din nyɛ balibubalibu ka dabba mini paɣaba zaa mali li shɛri n-diri nachinsi ka tana maa mi yina ni ko' balibubalibu zaɣ' ʒɛhi zaɣ' dɔzim nti tabili din kam pahipahi

N nyɛ naa n ʒi nam kuɣu zuɣu ka bi tiɛ katayuu n piliba na paɣaba n nyɛ bin ʒi n baɣa naa maa nuzaa polo kpambalibi n nyɛ ninvuɣu shab ban bi yɛ liiga nima

Diɛma ni yiɣi jɛm shee a yi lihi ka bia nyaɣa luŋa n ŋmɛra shab bɛ o nyaanga bia maa nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli n piri namda dozik ka o nuu maa kitomsi ŋmanila o ŋmɛrila timpani maa

Niraba anii n bɛ foto ŋo puuni Ninvuɣu yino nyɛla ŋun gbubi soobuli ka niraba ata ʒi mashin gbuni ka niraba ayi gba bɛ mashin gbuni ka yino yɛ goɣa dozim ka yino nyɛ ŋun gbubi tahali yino gba gbubila tahali n bɛ mashin maa nyaanga ka so mii bɛ boɣali puuni ka yɛ liiga vakaɣali

N nyɛ moɣali ka ŋarima bɛ moɣali maa ni ka piɛri bɛ ŋarima maa ni ka tihi ko n gili moɣali maa ka niraba bɛ ŋatim maa puuni ka yɛ bi liiga bi nyɛla ninvuɣu shab ban gbahari zahama

N nyɛ paɣaba ban chɛŋ n ti ŋoŋ kom kuna ka ayi lihiba bi ʒila taha moɣali maa ni ka bi yina n kuni maa bi zaa ʒila taha n kuna so yɛ liiga vakaɣali ka bɛ nyaanga ka so yɛ liiga ʒiɛ

Daabiligu shee ka paɣaba ʒi bi daguya gbuni bi nyɛla ban ʒiya n maandi bi daguya maa puuni daguya maa nyɛla din bɛ paya paya